Muuzziiqqa, muuzziiqqaho yaa jillu mine ikko maga'note mineno ikko hatono agu mine ikko huuro aanoha iibabishate manu huuronni alleenni xaqami'neemoha muuzziiqqaho yinay

Ama'no, amano manu amanati duuchu garinni ama'nawo manu, haqa ama'nawo, waa ama'nawo, gidinchu ama'no hatono mancho ama'nawo, magano ama'nawo tini ama'note

biifisa, biifisa illete bushinore illete biifanno gede hattono ille baxxanno gede la"awoo mannira dancha gede baxisanno gede assine biifinsannire baalanka biifisate yaate.

minenna gallanni mine minenna gallanni mineeti yaa minu babbaxiyoo danihu duuchu dani minu no gallanni mineeti yineemohu kayiini gallammora horonsi'neemoha gallanni mineeti yineemmo

Agatto, agattote yineemmoti goorine angannite ,aga dunbe hee'neno angannite ,ii'i waa gorine anganiha agattote, hattono agu mine marre anganni agatto agattote yinanni.

supperimarkeettete mirte supperimarkeettete mirteeti yineemmoti filantino laalcho hattono mannaho shiqinshanni supperimarkeettete mirteeti yinanni

Daganna maate duucha daga heedha itophiyinkera Amaaru heera wolaayittu woy hadiyyu kambaata"oo lawinori Maatete yineemmoti mitte mundeenii xaaddannote anuu amate

mini uduune mini uduuneeti yineemohu mine horonsi'neemoho babbadhitinorira uddirateno ikko sagale loosirateno ofollateno duuchurichira horonsi'neemore mine mini uduuneeti yineemo

seensille seensilleho yaa biifate yine ka'ne minenkeno ikko manimanke aanano ikko aanaho lende ka''ne biifinseemoha woye illete woyanno gede assine seesinseemoricho seensilleho.